Iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango oshoka oyina omafo omapu. Ngele oonte dhetango odha gumu omafo gadho, otayi kukuta etayi kala itaayi tsikile we noku gandja iiyimati.

Iimuna oya yooloka shi ikolelela kutya ohayi li omafo nenge onyama. Iimuna mbyoka hayi li omafo ongaashi oongombe, oondongi, iikombo, oondjamba noonduli. Oyi hole ngele omvula tayi loko, oshoka ngele omvula ya loko omwiidhi nomiti ohadhi kala dha ziza nawa.

Opuna aantu yamwe yehole okulonda koondundu. Koondundu dha ningwa po momamanya, nenge koondundu dhoka dha ningwa po komavi. Oye hole okulonda sigo taayi pombanda yoondundu, etaya tala shoka shili pevi.

Iinamwenyo oyili pomaludhi ga yooloka naasho ya shitwa oya shitwa momutholomo gwa yooloka. Opena iinamwenyo mbyoka hayi li owala omafo gomiti. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala ya nyanyukwa ngele omvula ya loko oshoka omiti ohadhi kala dha ziza.

Kombanda yevi oku na iiyenditho ya yooloka. Opu na iiyenditho yomomeya, iiyenditho yokopate niiyenditho yomombanda. Iiyenditho yomomeya ongaashi oosikepa, oombautu noowato. Ohadhi kwathele omuntu opo a taaguluke omeya.

Ope na omaludhi gaali goondundu. Ope ma oondundu dhimwe dha ningwa po komavi ngoka ga pepelwa kombepo, e taga kala geli pehala limwe. Ope na oondundu dha ningwa po komamanya ngoka ga londekwa kumwe.

Ngele tomunu oondjuhwa, owuna okukala wa kwashilipaleka kutya ehala lyoye nali kale enene lyo nali kale lina ombepo nuuyelele. Nali kale lina iikulya, nomeya oshoka oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo iipu okumuna.

Esiku lyohole ngele tali thikana aantu oyehole okukala tayape aaholike yawo oongala. Oongala odhili omaludhi, kehe omuntu okuna kutya okuhole olwaala lwongala luni. Onkene ano ngele esiku lyohole lyeya aamati naakadhona ohaya paathana oongala.

Opu na aantu haya vulu okumeneka uundombo. Uundombo nawo ohawu etamo oshimaliwa komunafalama ngele wa adha ethikile lyokulandithwa. Aantu oyendji oye hole okulanda uundombo oshoka uutoye wo owu na omeya omatoye.

Aantu yopaife iilonga oya ninga iipu, oshoka aantu mboka haya tutu omavi ihaya tutu we taya longitha oohauto dhawo nenge uutololi. Aantu oya nduluka po omaloli ngono gena omakoto omanene ngoka taga vulu oku tuta omavi ogendji.

Omvula ngele ya loko kehe ehala lyi li po lya fa li na esilu ohali talama omeya, oshoka omeya ohaga talama pomahala ngoka ge na omasilu nande olyi kale lyi li pokati koomwiidhi.

Opuna iimeno mbyoka hayi kala ya kunwa mehala, ya ningilwa mo omutala, oshoka inayi pumbwa unene oonte dhetango. Nayo ohayi tulilwa mo ominino, opo yi tekelwe.

Kala wu na ehala lyoye lya yela nawa, ehala lya andjuka lya kuthwa ontsi niinima ayihe yi li mo nayi kale yo opalekwa.

Omithigululwakalo goshiwambo ohagu zala oondhelela, oondhelela dha fumikwa nawa noshidhe. Ngele aantu ya mana okulonga ohaya eta oombuto dhawo koomwene gomunkunda, opo ya gandje olupandu lwawo.

Aanafaalama ohaya kongo kehe omukalo, opo ya kale ya pa iitekulwanamwenyo yawo iikulya nonando oyi li kohi yoothayila nenge kohi yonete. Omahala gokumunina oohi oge li pamaludhi ga yooloka.

Uunshitwe otawu ku lulile ngele owiipula. Opuna omahala gamwe geli kohi yoondundu, ekololo lyuuha meni lyemanya, moka omuntu ha vulu okuya athikama.

Oondundu ndhoka dha ningwa po komamanya okwa nika oshiponga ngele omuntu tayiko, oshoka kohi yomamanya ohaku kala kuna omayoka. Omayoka gena uuzigo tali vulu lyikulye etosi ethimbo ndyoka.

Ngele oohi ndhoka hadhi muninwa okuvala omayi dhavala. Aanafalama ohaya kutha mo omayi ngoka etaga tulwa mefagalala opo gakoke geli pehala ewaanawa etaga ningi uuhi uushona.

Otuna omaludhi giiyenditho ga yooloka, opuna iiyenditho yomombanda, iiyenditho yomopate niiyenditho yomomeya. Iiyenditho yomomeya ohayi kala tayi fala aantu komahala ga yooloka oku taakana omeya.

Iikulya yoohi oya yooloka opu na iikulya mbyoka ngele ya tulwa momeya tayi kala yili kombanga yomeya, opu na yimwe ngele ya tulwa momeya tayi yi kohi. Oohi nadho odha yooloka pomikalo ndhoka hadhi li opu na dhimwe dhi hole okulya iikulya mbyoka yi kombanga yomeya naadhimwe dhi hole okulya iikulya mbyoka tayi tulwa kohi.

Momahala moka hamu muninwa oohi ohaga kala ga gamenwa, kwatulwa oondhalate dhooshipa opo aantu ya keelele iinamwenyo mbyoka hayi vulu okuya yi yonepo oofalalama dhawo yeyi kaleke kokule noohi dhawo

Iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango, oyapumbwa owala uuyelele uushona oshoka oyina omafo omapu ngoka tagavulu oku kukutikwa koonte dhetango odhindji.

Omeya nago ogena mpoka ga hulila, mpoka pwatameka evi. Komahala hono oho adhako iimeno niinima ayihe mbyoka yakunguluka yakuthwa mefuta etayi ya yikale yili kooha dhefuta.

Aanafalama mboka haya munu uundombo ohaya kala yeli uupathi, oshoka uundombo owuna omakegwa. Omakegwa ngoka ohaga vulu okweehameka omuntu.

Oohi dhimwe ohadhi vulu okuvala omayi gadho, etadhi ga tula mokana dhi keelele uuhigona kawu likepo koohi dhimwe dhili momeya moka.

Opu na omahala gi ikalekelwa mpono aantu haa vulu okuya, opo ya ka tokeke etango. Pu na oolamba dha mangelwa komiti, pehala pwa yela nawa, pu na iikulya niikunwa tayi landithwa kondando tayi vulika kukehe.

Opuna omahala gokwiikuthila uupyu, pehala lya andjuka nawa, mpoka aantu haa vulu okuya ngaashi ethimbo ndino, opo ye kiiyuvithe na wa yo yaka kuthe omalutu gawo uupyu.

Opena aantu yamwe hayazi momakuti, omagumbo gawo nenge omalukalwa gawo ga dhiingolokwa komakuti gena omiti noomwiidhi dha ziza ,oya ningamo woo oondjila moka haya vulu kweenda.

Opena aanafaalama yamwe haamunu iikwamboga, aantu mbono ohaa tekele iimeno nominino moka yatsa ominino oombululu dhuukilila mpoka yakuna oshimeno.

Opuna omahala giikalekelwa, omahala geli mokuti hoka tovulu okukala totaalelepo iinamwenyo mbyoka yili mehala moka, oshoka ngele kwashi oyi hole okuya mpoka puna aantu.

Kehe gumwe owuna shoka wuhole okutala uuna kuuna shi tolongo pethimbo pethimbo lyoye lyokukala lyeimweneneno pethimbo lyokuvulukwapo. Aantu oyendji oye hole okuya komahala hoka kuna oondundu , eta hogolola naanaa ondundu ndjoka onde oko takakala akuutumba atala pevi atala uunshitwe wOmuwa sho wuli tawu monika nawa mokalemo.

Otuna omaludhi giimeno, iimeno kehe oyi na kutya ohayi mene mehala lya tya ngiini. Opena iimeno mbyoka ihaayi vulu okumena pehala lye eguluka oya pumbwa oku kala ya ningilwa omutala opo yi mene nawa.

Aanafaalama yoongombe oha ya pe oongombe iikulya ya gwana. Opo dhi koke dho dhi adhe oshiviha shokulandithwa nenge, yedhi fale komathigathanano gaanafaalama mboka ha ya munu oongombe.

Ngele tashiya pethimbo lyoku kwata mo oohi momithima, ohashi kala etumba enene ko munafalama, oshoka oha kutha mo oohi adhihe, eta kala eshi kutya okwa kokeka oohi dhi thike pomwaalu guni.

Aanafalama mboka haya munu noohi ohaya pe oohi iikulya, lwaali mesiku opo dhi wape okukoka dho dhi kale dha adha ondjundo yoku landithwa.

Haulamba wa Nangombe ano embungu, olo limwe lyo miinamwenyo mbyoka hayi lyi onyama. Iinamwenyo mbino hayi li onyama ohahi adhika mehala lya ikalekelwa la tulwa kokule naantu.

Aanafaalama ihaya munu owala noondhila ngaashi oondjuhwa ohaya vulu okumuna noombaka. Oombaka odhihole tadhi muniwa nadho dhatulwa pehala puna okandombe komeya, tadhi kala hadhi pewa iikulya.

Otuna iinamwenyo yili pomaludhi gayooloka. Yina omayihumbato gayooloka, opena iinamwenyo mbyoka yi ikalekelwa ihayi vulu oku kala popepi naantu. Iinamwenyo mbika oyi ikalekelwa mehala ali ithaniwa Etosha.

Opu na omatungo gamwe ga tungwa ge li moondundu hoka omuntu wa dhingolokwa kuunshitwe. Komahala hono okwa nika oshiponga, onkene ngele oko ho zi nenge hoka talela po komahala hoka yanda okuenda oompandhi kombanda, oshoka koondundu ohaku kala oondje nomayoka haga vulu okulya omuntu e ta si.

Iimeno yimwe inayi pumbwa uuyelele tawu zi ketango ihe oyapumbwa uuyelele tawu zi koolamba. Iimeno mbino ohayi kokekwa moolabola , moka hayi kala yili tayi pelwamo iikulya yagwana.

Momuthigululwakalo gwetu omuna oshinyangadhalwa hashi ithanwa Olufuko, hoka haku yi aakadhona mboka ya koka. Ya adha okuhokanwa.

Aanafaalama ok yena mo ootenga noondombe moka haya tula omeya opo ya mune oohi. Oohi dhono sho dhili momeya ohadhi pelwa mo iikulya nombepo ndjoka hayi pombelwa mo opo dhi kale tadhi vulu oku fudha nawa.

Omuntu ngele otamunu oohi inapumbwa owala akale ena okandombe kamwe koohi. Otashivulika akale ena nande uundombe uli nande utano nenge uhamano opo akale akwashilipaleka kutya ngele esiku lyoku kuthamo oohi ndhoka lya adha opo akalandithe okuna okuninga iimaliwa oyindji oshoka oohi otadhi kala odhindji.

Aantu mboka haa tungu omahala gomavulukilo pomahala ngaashi moombuga ohaa tungu yena owino kutya itaa vulu okutunga egumbo lili pevi ihe oha ye li tungu lya yeluka oshoka ngele oweli tula pevi oshanoka oshiponga ohaku kala kuna ombepo oyindji tayi pepe tayi etelele iinamwenyo ya yooloka.

Opena omikalo odhindji dhoku tekela iimeno. Opena aantu yamwe haya longitha omunino yamwe otaya vulu okulongitha uundoloma opo ya tekele iimeno yawo. Ihe mboka haya longitha omunino ondiwete oyo yafa haa kwata ethimbo ehupi oshoka ominino ohadhi endelele oku tekela.

Opena omaludhi ogendji goondhila. Ondhila dhimwe oha dhi muniwa kaanafalama oshoka ngele dha landithwa po oha dhi gandja oshimaliwa oyindji mekutu lyomunaafalama.

Uunamapya owa ninga uupu sho aantu ya ndulukapo omambakumbaku. Ngoka haga vulu oku pilula ehala enene muule wethimbo efupi. Omambakumbaku ogo aantu haya longitha ngele omvula yaloko opo ya pulule omapya gawo.

Etango ngele lya ningine uuyuni awuhe oha wu kala wa luudha. Kakele komahala mpoka pena oolamba opo tapa kala pena uuyelele no aantu yaye hole pomahala pwaluudha oshoka opwa nika oshiponga. Niiyamakuti mbyoka hayi li aantu oyi hole ngele kwaludha opo tayi ka konga iikulya yawo yamaguluka.

Otu na omaludhi giimeno ya yooloka, ope na iimeno mbyoka yi na omafo omapu, kayi hole okukunwa puuyelele nenge nditye pehala mpoka puna oonte dhetango tadhi fike.

Aanafaalama ohaya munu oohi pamaludhi ga yooloka, opena mboka haya tula oohi moonete, taya tulako wo onete onkwawo kombanda, opo ya keelele oohi koondhila ndhoka hadhiya tadhi kongo iikulya.

Otuna omaludhi ogendji gomambakumbaku, ngoka hage tu kwathele opo iilonga yomomapya yi kale iipu kutse. Opuna omambakumbaku ngono haga yugula, tapu kala puna ngoka haga kunu, naangoka haga vulu okuteya.

Aanafaalama ohaa longitha ominino, ngele ta shiya poku tekela iimeno yawo, oshoka ominino ohadhi endelele, dho ohadhi tekele iimeno omeya ga gwana. Ihadhi pula ethimbo ele, opo dhi tekele oshimeno omeya ngoka ga gwana.

Otuna omaludhi ogendji goohi. Omunafaalama ota vulu oku kokeka oohi dhoku landitha. Ota vulu wo okukala ena oohi dhoka hadhi mupe omayi, opo akale ha kokeke uuhi mboka uushona, sigo tagu thiki pamuthika gwoku landithwa.

Opuna omaludhi ogendji goondjuhwa ngoka omuntu tavulu oku muna nadho. Oondjuhwa oonkiintu noondumentu . Odha pumbwa oku muninwa pehala limwe opo dhi wape oku vala dho dhi indjipaleke omwaalu goondjuhwa tadhi munwa.

Aanafaalama oyeshi ethimbo lyokupa oohi dhawo iikulya, oshoka ngele inaye dhi pa iikulya otadhi si eta ya kanitha iimaliwa oyindji.

Otu na omaludhi goondjuhwa ngoka omunafaalama ta vulu okutekula. Ohadhi tekulilwa mehala enene na olya andjuka mu na uuyelele wa gwana.

Aantu oyehole okukala taakutha omathano opo yaka tule momambo nenge yaka longe aalongwa mboka haya longwa omidhingoloko longo. Ohaya kutha omathano mombanda yeli nande omedhakadhaka nenge modhila moka iimeno nii namwenyo hayi monika iishuushuka.

Ngaashi omuntu hovulu okulya omwiha, oohi nadho odhihole ngele tadhi li lwaali mesiku, opo tadhi koko nawa, dhi adhe omuthika nondjundo yokulandithwa po.

Iimeno yimwe inayi pumbwa oonte tadhi zi ketango, oyapumbwa owala oolamba etayi kala mehala liikalekelwa , lyili kokule nomambaambala ngoka haga vulu okuyonagulapo iimeno, taga li omafo.

Hogolola uushitwe ngele tashiya poku talelapo omagumbo ngoka geli gatungilwa aatalelipo komahala gontumba ,omahala ngano opena omiti omile nawa dhoka hadhi pepe ombepo yayela.

Opena iimeno yimwe ihayi mene pevi lyowala, ihe oya pumbwa oku kala yakunwa muunayilona uushushuka, moka hayi tililwamo uushosho mboka weyi opalela.

Aantu mboka haya munu iihulunde ngele ethimbo lyokuteya lya thiki ohaya kala ye na oshimpwiyu opo ya kale ya yoga iiteyomwa yawo opo ngele taye yi fala komahala gomalandithilo oya yela nawa tayi nana aalandi.

Aalandi oyendji oye hole okulanda oondjuhwa ndhoka oonene. Oondjuhwa ndhoka omakondombolo ndhoka hadhi kokelele. Oondjuhwa ndhono dho makondombolo odhi hole oku kala pamwe noondjuhwa oonkiintu.

Komunafaalama ngele a nongonona kutya omeya ge ogena oshimongwa oshindji nenge oga pumbwa omongwa oha kutha omongwa ngoka gwo paushitwe ete gu tula moshako ete yitula momeya opo omeya geye kondjila, geye pondondo ndjoka oohi tadhi kala dha paluka tadhi vulu okukala dha koka nawa.

Omunafaalama ngele talanditha uumeno uushona, oha kala ewu kunina muundjato uushona, oshoka iimeno yimwe kayi hole okukunwa tango mevi, oontanga ohadhi lika mo eta wu kala inawu koka.

Omahala gomalukalwa ngoka ga tungwa mokati kombuga, ga tungwa momahala moka mu na iilikama oyindji, omutungi okwa pumbwa okukala e na oshimpwiyu, opo a tunge omutala gwa yeluka po pevi a kaleke aatalelipo kokule nomayoka noondje.

Kaanafaalama mboka haya meneke iimeno moofaabulika oyena mo omashina ngoka haga tala nkene iimeno yili tayi koko tayi tala ngele uuyelele owa gwanena iimeno opo yi wape okutula ko.

Aantu oyendji mboka haya munu oongombe oye hole okumuna oongombe ndhoka hadhi vulu okugandja omahini, oshoka ongeshafa ohayi kala tayi ende nawa ngele omuntu talanditha ongombe nomahini.

Aanafalama ohaa kokeke omaludhi giimeno ya yooloka moka hayi menekwa pehala ya ningilwa omuzile gwa ningwa mooshipe opo kayi pye komutenya ogindji yokayi mone oonte dhetango dha pitilila oshoka otayi si.

Muuyuni omuna omaludhi ogendji goondhila ,ope na oondhila dhoka hadhi kala mokuti ninamwenyo opena oodhila dhomomagumbo ngaashi oondjuhwa.

Otu na omaludhi ogendji goondhila. Opu na oodhila dhimwe ihaadhi tuka, dhina omalutu omanene. Opu na oondhila ndhoka hadhi tuka. Oondhila ndhono ihadhi tuka ongaashi oompo, noondjuhwa.

Ope na aanafaalama yamwe haya munine oohi dhawo mokati koondombe oonene, moka ya fala uunete wawo nenge nditye uuthayilwa wawo opo ya ninge mo uundombe uushona. Yi ikalekele oohi dhawo ndhoka taya munu kiinamwenyo yomomeya yilwe.

Omahala gomathuwilo oga yooloka. Opena ehala lyokuthuwila lyili pondje pena ombepo ontalala nawa, ombepo tayi zi mewangandjo.

Aanafaalama ngele ethimbo lyokuteya iikunomwa yawo lya thiki, ohaya kala ye na enyanyu netumba, oshoka oye wete kutya otaya ka mona mo iimaliwa oyindji miilandithomwa yawo.

Oohi ohadhi muninwa omatompelo ga yooloka. Opena oohi ndhoka ihaadhi liwa ihe aantu oye hole okudhi tula momagumbo gawo dhili muukende wa hongwa nawa, wo uuyelele nawa.

Iinamwenyo ngaashi oompanda oha yi adhika mehala lyiinamwenyo mbyoka hayi li omwiidhi. Iinamwenyo mbika oya nika oshiponga kayi hole okuhindwa oshoka ngele oweyi hindi otayi ku tidha e tayi ku tsu.

Otu na omahala ogendji moshilongo shetu, muna omahala ngoka ga ningwa po koondundu. Oondundu dha ningwa komamanya ngoka ga londathana. Ope na oondundu dhoka dha ningwa po komavi ngoka ga kombelwa kukwe kombepo sho tayi pepe, e taga londathana.

Omunafalaama ina pumbwa oku kala hagumu momeya moka muna oohi dhe noonyala. Ngele tedhipe iikulya okweetapo omukalo opo akuthe oshiti oshile, opo kaagume mo momeya.

Otuna omahala ga yooloka moshilongo shetu. Opuna omahala ngoka geli koondundu. Koondundu ihaku lokwa, niimeno mbyoka yili ko oya shitwa yina omidhi omile, opo yi mone omeya taga zi kohi yevi.

Aantu mboka haya talelele po omahala giinamwenyo nenge omahala gomavulukukilo, ohaya futu iimaliwa opo ya etelwe ooshapi dhopomahala moka taya ningi haya lala uule wethimbo ndoka ye li pehala mpoka.

Ngele to munu noohi owa pumbwa oku kala wuna oteenga dhi vulithe po nopu ntano oohi to kala wedhi tula mootenga shi ikolelela kondjundo yadho na kutya odhi thike peni.

Ngele oho nyengwa oku longa netemo, inda wu ka ilandele okashina koye opo ke ku kwathele wu longe . Okashina hano oha ka tulwa omahooli e taka longo oshimenka oshindji, uule wethimbo efupi.

Aanafaalama oyeli pamaludhi ga yooloka. Opuna mboka hya munu noohi, oohi ye dhi ningila uunete wuli mokati komeya. Momeya moka omuna iinamwenyo oyindji, onkene ano ohaa tulako uunete, ya kale ya gamena oohi dhawo kiinamwenyo yomomeya ngaashi omayoka.

Otu na omahala ga yooloka moshilongo, pu na omahala ngoka ga ningwa po koondundu. Oondundu dhoka dha ningwa po komamanya na dhoka dhaningwa po komavi. Dhoka dha ningwa po komavi, okuuwanawa okulonda oshoka oho vulu okulonda ko nuupu. Dhoka dha ningwa po komamanya oto vulu oku imonitha oshiponga ngele owa londo, ndele to gu ko.

Aanafaalama oha ya kongo omikalo dhoku tekela iimeno yawo, taya longitha ominino opo dhi tekele iimeno ayihe pethimbo limwe. Shika oshi li tashi kutha iilonga yimwe komapepe gomunafaalama.

Aanafaalama oyehole okumuna noongombe, oondoongi, iikombo oshowo oonzi oshoka ngele ethimbo lyomvula ngele lya thiki oya kuthwa ondjoko yimwe itaya ka landa we iikulya ihe oongombe niinamwenyo yilwe otaya vulu okulya omwiidhi.

Omunafaalama ngoka a tseyika nawa oha vulu okuya a talelwe po kaanasikola nenge kaantu yoohandimwe, opo eye eya yile mo nkene teshi enditha nawa mokumuna iimeno niinamwenyo mofaalama ye.

Aantu mboka haya kokeke oohi ohaya kala yena omatale omanene. Moka haya tula oohi dhi koke taya kala ta yedhi pelemo iikulya, opo dhiwape okulya.

Aantu mboka haya munu oondjuhwa ohaya kala yena ehala enene, lya andjuka, oshoka oondjuhwa ohadhi vala, e tamu kala muna oondjuhwa odhindji.

Ngele omvula ya loko shapitilila mominkanka nomomadhiya ngoka omanene mu na oohi, oohi oha dhi vulu okutaakanamo nomeya ngoka gomvula e tadhi ya poondombe ndhoka oofupi aantu taya vulu okukwata oohi yo ya kalye.

Opuna omiti dhimwe dha mena koondundu, koondundu hoka okuna wo omamanya, omiti dhono dhili koondundu ihadhi kala nomafo, oshoka moondundu ihamu lokwa.

Opu na ehala lyoka hali adhika moshilongo shetu hoka haku adhika oombwa dhomomeya kehala huka oha ku ithanwa taku tiwa koCape Cross oha ku adhiwa oombwa dhomomeya odhindji ngele owa yiko ethimbo tadhi otele omutenya oto hala okufadhukapo.

Aanafaalama ohaya kongo kehe omukalo taya mono opo ya kale ya tekela iimeno yawo methimbo efupi. Ohaya kutha ominino ndhoka haya tula popepi niimeno, ya tula po oombululu, opo ngele omeya ga patuluka, kehe oshimeno otashi gumwa komeya.

Omunafalama oha vulu okukwatamo oohi momeya talongitha omikalo dhayooloka, oha vulu okukuthamo omeya ageshe mokathima kaye oohi tadhi kala dhili kohi hoka ta vulu okudhikwata nuupu, oha vulu woo okulongitha oondjolo.

Iimeno oya yooloka nankene hayi kokekwa osha yooloka. Opu na iimeno mbyoka ina yi pumbwa oonte dhetango odhindji ya pumbwa hayi kala ya menekelwa mehala lyiikalekelwa mehala lya fa oLaboratory ota yi pewelwamo iikulya noonte dhetango nuuyelele mboka ya pumbwa.

Okumuna oondjuhwa oko kumwe omunafaalama hakala anyanyukilwa oshoka ohodhi tulile mo owala iikulya nomeya geli popepi nadho. Moka tadhi vulu oku ya etadhili ethimbo dhasa ondja.

Momahala goondundu omu na oondundu dhimwe dhi li popepi noonkwawo, po opena dhimwe dhi li kokule noonkwawo. Oondundu dhimwe odha sikilila oonkwawo ngele wu li kombinga huno, ndjoka yi li konima yonkwawo kuyi wete.

Aantu mboka haya kokeke oohi ngele ethimbo lyokudhi kutha mo momeya dho dhi ka landithwe ngele dha thiki ohaa kala ye na aakwathi oyendji, oshoka iilonga yokukwata mo oohi momeya iidhigu komuntu gumwe nenge yaali.

Aanafaalama ihaa munu oohi dhoka oonene. Oya pumbwa okulanda uuhi mboka uushona, opo ya kale haye wupe iikulya, wo wukoke wu ninge oohi oonene, dhoka tadhi vulu okulandithwa nokuvala.

Otuna omaludhi ogendji goongombe. Opuna oongombe ndhoka hadhi muniwa nadho opo dipe omunafalama omahini tavulu okulanditha oongombe dhodhene ye otavulu okulanditha omahini ngoka gaza moongombe.

Ehumokomeho olya ningi iinima iipu. Iilonga woo yaanafaalama nayo oya ningwa iipu oshoka inaa pumbwa we okulongitha omakatana opo ya tete po omwiidhi ihe ohaya longitha omambakumbaku ngoka ga ndulukwa po opo ge ya kwathele.

Momeya ohamu vulu okuyiwa kaantu taa longitha iinima ya yooloka. Opuna omuntu ta vulu okuya momeya nombautu , nosikepa, nenge nowato.

Oongombe dhoka hadhi muninwa omahini ohadhi kala tadhi imonikilamo moongombe okwawo oshoka dho odhina owala omalwala gali etokele neludhe. Oongombe dhino omunafalama ngele edhi na oha kala uvite uunambano oshoka okuna iinima iyali mbyoka tavulu oku landitha etayi mu etele oshimaliwa.

Kaanafalama mboka haya munu oohi ya tseyika nawa moshilongo nenge momudhingoloko gwawo. Aantu ohaye ya oku ya talela po mboka nayo ye na owino mokumuna oohi, ndele kaye shi kutya otaye shi ende ngiini.

Aanambelewa yomiti mboka yeli le po oku keelela embigaleko lyoshilongo, ohaya kunkilile aateti yomiti, aahongi yiitaafula niinima iikwawo mbyoka hayi vulu oku hongwa miiti kutha ngele taya tete po omuti gumwe, Naya kune wo omiti dhili ntano.

Otu na omaludhi ogendji nkene tu na okukala twa pa oohi dhetu iikulya. Yamwe ohaya umbile owala momeya. Yamwe ohaye dhi pe nomayako gawo yo yene taya pe kehe ohi, opo adhihe dhi kale dha mona sha shokulya.

Aantu mboka haya kokeke oohi, yamwe oha kokekele momeya ngaashi momilonga nomomithima ominene. Omo ya tula uunete nuuthaila uushona, ya ninge mo uuthima uushona opo yakale ke oohi kokule nomeya ngoka omale oshoka otadhi vulu oku kana nokuya kokule.

Omunafaalama ngele ta kwata oohi dhe ohedhi kwata ena etumba noha kala anyanyukwa . Oohi ohadhi vulu oku kwatwamo tadhi taliwa ngele odhina omukithi, ngele otadhi ulike dhina nando uupuka

Mona egumbo lyoye lyili pokati komiti, moka to kala ho fudha ombepo yoye ombwaanawa tayi zi komiti yu uka megumbo lyoye. Pehala opwa andjuka nawa, pwa yela nawa nopuna uunshitwe wuli popepi nangoye.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi vulu oku muniwa nayo oyindji, yili pehala eshona, oshoka ohoyi tulile mo owala iikulya nomeya, e tayi kala tayi li, yo tayi nu.

Iimeno yimwe ihayi mene owala kehe mpoka pena evi ihe, ohayi mene melambolatoli moka hayi yambidhidhwa oku pewa iikulya yawo mbyoka hayi li ohayi pumbwane oku pewa ombepo yagwana nuuyelele.

Komunafalama kehe ngele ethimbo lyokukwatamo oohi dhe lyathiki ohakongo ekwatho paashiinda opo yeye yemu kwathele yakwatemo oohi.

Aanafaalama ohaya meneke iimeno yawo momahala ga yooloka. opena iimeno mbyoka hayi mene inayi pumbwa uuyelele owundji onkene ano ohaya vulu oku tulako oonayilona kombanda yiimeno ya ningila iimeno omutala opo kayi dhengwe unene koonte dhe tango.

Omagumbo gomuthigululwakalo moka muna oondunda dha dhikwa niiti negumbo lya dhikwa niiti noondunda dha ningwa moomwiidhi tadhi gandja esimaneko komuthigululwakalo .

Ehala leyi mweneneno pena okamwiidhi kazizala nawa, pehala pena uushitwe pena omiti omile tadhi pepe ombepo ontalala nawa. Inda ano nena wu ki ikuthe uupyu pehala ndyoka loku yogwa.

Ngele ethimbo lyoku pa oohi iikulya lya thiki, oohi ohadhi kala nale dhi ilongekidha, oshoka omunafaalama oha gandja owala iikulya ye ethimbo limwe, lwali mesiku koohi.

Opu na omiti hadhi koko dhi vule omiti omikwawo. Omiti ndhika ohadhi ithanwa omikwa. Omikwa omiti ihaku londwa komuntu a zala oongaaku, oshoka odhi na omuthenu.

Ngele to mono ethano ndyoka lya thanekelwa kombanda yondundu, opo to mono kutya Omuwa okwa shitile. To tala uumuti nuuluhwa mboka wu li popepi naa mpoka pu na omagumbo, oopate ndhoka dha za pomahala mpoka dhu uka komahala ga yooloka.

Ope na omahala gokulaleka aasi yetu ga yooloka. Ope na omahala gamwe geli mokati koondundu moka omuntu ha ningilwa oshilambo olutu lwee talu tulwa mo eta ku sikililwa nomamanya.

Kala omuntu omuyogoki wu na ehala loye lomondunda lya yela. Muna uulekitho noshisipili shoye ngele wa hala okuza mo no wa hala oku itala nkene wa opala, oho hedha popepi noshisipili.

Ngele to munu oondjuhwa owa fa owala wu na okanona koye okashona . Ihadhi lala inaadhi lya owu na okudhipa omeya gokunwa. Owu na okudhi tala ngele tadhi lika nando okuupuka. Owu na okukala wa tala nawa kutya ngele dha vala omayi owu na okuga kutha ko.

Oohi ngele ta shiya pethimbo lyokupewa iikulya oha dhiya dhuuvite ezimba lyamwene gwadho, tadhiya komukulo gwokatale moka hadhi kala opo dhiye dhiihakane iikulya ndjoka tadhi pewa komunafala gwadho.

Kehe omunafaalama tamunu iinamwenyo nenge iimeno okwa hala amone iimaliwa shivulithe shoka atulamo, onkene ohaya kutha omahala omanene opo yamuninemo oohi, yaningila kutya sho tadhi ka koka etedhi kwatamo, otadhi ka kala odhindji ndhoka tadhi mu etele iiyemo oyindji.

Aantu mboka ha ya munu noohi, ohaya kala ye na oshisho, opo ya gamene oohi dhawo kiilikama mbyoka hayi ya uusiku tayi kongo okulya opo ka yi lye po oohi. Oha ya siikile ko noonete opo ngele tashi ya sha hala okulya, ita shi piti mo monete, oshoka uumbululu wonete uushona.

Aanyasha oye hole pomahala mpoka pena oolamba oontiligane noombulawu. Oolamba ndhono ohadhi tula aanyasha mombepo yokunwa epiitilila pehala mpoka tapu monika pwa andjuka nawa nopwamwena, pena aantu taya nu, aantu taya i uvitha nawa yo taya li.

Aanafaalama mboka ha ya munu oohi, oyena oku kala ya kwashilipaleka kutya, omeya goohi oga yela, omongwa gulimo, ka gu shi ogundji, oshoka oohi oha dhi si ngele omongwa gwa ningimo ogundji.

MEtosha omu na iinamwenyo yomaludhi ga yooloka, omuna uumenye, mu na oompo, mu na oongolo, omu na wo oshinamwenyo shoka shi na othingo onde, ano onduli.

Mombuga mehala moka muna omutenya hagu fike uunene . Mehala moka kamuna omiti omile. Mehala moka omuna oondunda dha ningwa po komamanya mo omuna iinamwenyo oyindji yanika oshiponga.

Shimwe shomiikulya yAawambo oshikwila. Oshikwila osho oshikulya shoka hashi ningwa miilya yomahangu nohashi kala oshitoye sho oshina uundjolowele.

Opu na omahala ngoka omawanawa, kehala wa talako ku na oondundu ombwanawa dhili pamwe nawa pe na uumeno pomahala huno nee kakushi okuwanawa nokukalwa komuntu oshoka oku na omutenya po kape na omiti dha koka dhokukupa omuzile.

Owuli omugundjuka nowu hole mpoka hapu kala oolamba tadhi shena? Wa hala oku ka enda mo nokuume koye? Inda ano pomahala mpoka pena omuti, uupundi nuunamwenyo mboka wa hongwa momiti.

Omahala gomeya oge li pomaludhi gayooloka opu na omahala gamwe ge na omeya geli pokati komiti geli momuthitu hoka ihaku endwa nande. Omahala gamwe ngano oga nika oshiponga oshoka oto vulu oku adha ko iinamwenyo nomayoka haga li aantu.

Ohashi eta etumba kaaniimuna mboka taya munu oohi ngele tadhi koko osho wo oku indjipala momwaalu. Oohi ohadhi vulu okulandithwa kaakwashigwana, shoka hashi gandja iimaliwa.

Kaanafalama ohashi kala emoniko enene ngele taya kutha mo oohi dhawo moontungwa moka hadhi kokeke. Ohaya ithana aashinda opo yeye ya kwathele oshoka, iilonga hayi kala po esiku ndyono oyindji.

Ngele tashi ya kaantu mboka ha ya thaneke omathano taya thanekele mo madhagadhaga nenge nditye moodhila omafano oha ga kala taga monika omashona nayi niinima mbyoka yili pevi itoyi mono lela kutya oyo ikwashike.

Opena aanafalama mboka taye ndele pamwe nehumo komeho. Oya kutha omathagalala taganingi molupe londunda moka haakunu iimeno yawo, yagamane iimeno yawo komutenya ogundji , methagalala mono ohamu piti owala oonte dhetango dhagwanena iimeno.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala ye na ehala enene mpoka haya munine oohi dhawo. Ye na uuthima owundji, opo ya mone oohi ndhoka tadhi ya pe iimaliwa oyindji.

Omahala gokuyoga Opuna ehala lyokuyoga hoka aantu haya yi, opo yaka ikuthe uupyu, yaka kale pamwe naagundjuka aakwawo, moka mwa yela nawa hamu kombwa, muna omiti dha ziza nawa nomwiidhi go opala nawa.

Opu na oondhila dha yooloka hadhi adhika pomahala ga yooloka. Ngaashi omuntu ho vulu okuza megumbo mu na oondjuhwa, ondhila dhimwe odhi hole popepi nomeya oshoka iikulya yawo ohayi kala yi li kooha dhomeya.

Aantu ohaya tungu omagumbo gawo geli pamuthika dhayooloka. Opena mboka haya tungu omagumbo gawo pomiti pena ehala ewanawa nolyaandjuka.

Owowa muuyuni wonale okwali hayi mene kuyo yene oyi hole okumena piintuntu onkee ano methimbo lyongashingeyi aantu ohaa vulu oku meneka oowowa moolabolatoli dhawo.

Ngele tashiya kaanafaalama mboka ehumo komeho lyathika puyo, ihaya hepeke oonkondo dhawo okulongitha aantu opo yateye mo iikunomwa yawo momapya ihe oyena omaloli ngoka galongwa pankatu yoshinanena ngoka haga teya nenge tagakutha omavi etagatula moshikoto sheloli ekwawo.

Iimeno nayo ohayi vulu okumunwa onga oohi. Hayi tulwa momahala ga yooloka moka hayi pelwa mo iikulya, ombepo ya gwana nuuyele woonte dhetango dhoka ya pumbwa.

Omunafaalana ngele ateyamo iiteyomwa yaye yomepya, oha kuthamo iithindi e taa zululako, tatameke okulima, noku yelekanitha evi nawa telyi ningi muundunda opo akune kombanda yalyo. Ethimbo lyoku tekela oha kutha ominino dhono ta tula momakanka ngoka afula.

Aanafaalama ohaa vulu wo okumuna oonzi. Oonzi ngele tadhi munwa nadho komunafaalama, ohadhi gandja oshimaliwa oshindji, oshoka aalandi oye hole okulanda oonzi, odhi na onyama ontoye, nodhi na oshipa shoka hashi vulu okulongithwa shi yambulilwe wo miizalomwa.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka omunafaalama ta vulu oku muna. Ohadhi kala nee dhili mehala moka dhili mo dhili momukweyo opo omunafaalama akale ha vulu oku dhi yalula nuupu.

Uuwanawa weshito lyaKalunga oto vulu owala okuwumona ngele walonda kondundu eto tala ashihe shoka sheku dhingoloka ,ohashikala shina uuwanawa owundji ngele tomono uuwanawa womuwa koombinga noombinga.

Omunafaalama kehe oha kala a nyanyukwa, ngele ethimbo lyokumuna oohi dhe talithiki. Ohedhi kwatamo nee, tathaanekwa nadho opo avule oku kedhi landithapo. Oha monomo iimaliwa oyindji, oshoka oohi ohadhi kokelele.

Omunafaalama oha mono aatalelipo oyendji, tayeya ya tale iimeno mbyoka ha kokeke, ta landitha nota kunkilile aantu aalandi ye nkene yena okukala taya ka tsikila oku meneka iimeno mbyoka ya landa kuye.

Ondili oyi yimwe yomoshinamwenyo shoka shina othingo onde. Ohashi li omafo gomuti tashi li tashi ziilile pombanda yomuti. Onduli oyina uukutsi uushona nomeho omashona ashike ohayi uvu kokule oshoka oyina othingo onde.

Opuna iimeno mbyoka inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Oya pumbwa oku silwa oshimpwiyu nawa opo yi vule oku koka. Omunafaalama okushi nkene iimeno mbyoka hayi silwa oshimpwiyu.

Ngele tashi ya kiinamwenyo mbyoka hayi zi popepi noondundu, oha shi kala shi uvitithile iinamwenyo uugumbo. Ngele aatondi ta ye ya, ohayi vulu okutondokela noondundu, e ta yi holama.

Aanafaalama ohaya munu noongombe dha yooloka. Opuna oongombe ndhoka hadhi muniwa nadho opo dhi gandje omahini kaanafaalama ya landithe, yo ya vule wo nokulya. Oongombe ndhino ohadhi kala dhili momalwaala omatokele noma luudhe.

Aatalelipo yamwe oye hole okutalela po omahala ngoka ge na oondundu dha ningwa po komamanya. Komahala ngano ohaku kala ku na uuwanawa owindji.

Ondjamba oyi yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala meEtosha . Ondjamba oya nika oshiponga onkene ano kayi hole oku hindwa, oshoka nayo ihayi hindi omuntu, onkene ano ngele weyi mono oto kumagidhwa opo wu thikame yi pite po.

Owa hala ehala ndyoka li ikalekelwa? Hoka to vulu okuya ngoye nomuholike goye ,hoka to vulu okuya kokule naantu tamu ka kala owala muliko yaali? Inda ano nena opo wuka imonene ehala lyoye lyoku lala ko Dolomite camp hoka kuna ombepo ombwaanawa, ombepo ya yaali.

Omahala gena omasilu, oondundu ohaku zi aantu yomihoko dhimwe moshilongo shetu. Opuna omihoko ngaashi dhaahimba naadhimba hadhi zi momahala gena oondundu, gena iihwa go ogena omasilu ogendji.

Uuna owa hala okuninga oshimaliwa muunafalama woye owu na okumuna noohi oshoka oohi ohadhi koko tadhi endelele, iha dhi pula iimaliwa oyindji, ohodhi landele iikulya, ohadhi li kehe oshikulya oto vulu nokudhi pa oshimbombo.

Opuna omahala gawme omawanawa. Omahala geli poondundu, ngele etango lyatoko opuna oolamba dhili moohuke, nopomahala gokukuutumbila. Komahala hono okuuwanawa ngele wuli mefudho toyiko naakwanezimo yoye nenge aakwanegumbo yoye opo mukiiyuvithe ohole nenyanyu.

Omahala ga yooloka Opena omahala gamwe ge li mokati koondungu moka to vulu oku adha omamanya, omamanya ngono ohaga vulu oku kungululwa po ngele kwazi nande ombepo oyindji ta ga tulwa pehala limwe, etaga ningi po oondundu dha ningwa momamanya.

Opu na ehala lyiinamwenyo hali ithanwa Okashana. KOkashana oku na iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Iinamwenyo sho yi li mOkashana, oyi li mo yomaludhi ga yooloka ngaashi uumenye, oompugulu, oonduli, noongolo nayilwe ya gwedhwa po.

Okukala wuna embakumbaku nasho oshafa omuntu wuna ongeshefa , oshoka ngele omvula yaloko aantu oye hole okupululitha nombakumbaku . Oto vulu okukala wuna embakumbaku etoka pilulila aantu , etaye kufutu iimaliwa pethimbo lyomvula.

Sha ningwa ihe oshipu okuteta omwiidhi nokukomba omwiidhi ngoka omukukutu togu kutha pomwiidhi ngoka omutalala ngoka gwa hala okukoka. Monale aantu okwa li haya longitha iiyalaka onkene ano methimbo lyongashingeyi aantu ohaya longitha uushina.

Omunafaalama okuhole okupululitha embakumbaku oshoka ihali kwata ethimbo ele opo limane okupulula lo ohali pulula ehala enene. Omunafaalama inapumbwa okulongitha iipululo yonale oshoka okwali hayi epeke iinamwenyo.

Iimeno oyo yili omaludhi gayooloka noha yi menekwa pamikalo dhayooloka. Opu na Iimeno mbyoka ina yi pumbwa oonte dhetango odhindji, ya pumbwa ethimbo lyomukuni gwayo, opo e yi tekele kashona nakashona ye eyi kaleke kokule nomutenya.

Ehala la andjuka nawa lili pokati komiti lya tungwa lya tungikika, lya tungilwa aatalelipo. Inda ano kehala ndoka opo wu ka kale wu uvite uugumbo, naashoka wuli mo owushi kutya owuli mehala lya gamenwa.

Opuna omahala gayooloka, opuna omahala moka mu na omamanya ngoka ga ninga po oondundu noondundu dhimwe dha ningwa po komavi. Kehala hoka ihaku lokwa nongele okwa lokwa oha pu piti nande uule woomwedhi noomvula inaaku lokwa sha.

Otu na iimeno ha yi kokekwa sha yooloka. Opu na iimeno mbyoka ha yi kokekelwa mehala lyi ikalekelwa ya ningilwa omutala oshoka ka yi hole oonte dhetango odhindji. Oyi hole omeya niikulya ya gwedhwa po, iikulya yopaunongononi.

Otwa ningilwa iilonga iipu sho aantu ya nduluka ko omambakumbaku gokuteta omwiidhi, tagu ningi omwiidhi omufupi. Ngele aanafalama taya nyengwa okuteta mo oomwiidhi mepya, ohaya vulu okulongitha omambakumbaku ngoka haga endelele.

Aanafaalama nayo ohaya vulu ya kale inaaya monamosha moohi ndhoka haya munu. Oshoka ngele omeya oga kala omatalala unene nenge gena oshimongwa oshindji oohi ohadhi si eta dhi kala dha talama kombanda yomeya.

Osha ninga oshipu sho aantu yomethimbo lyongaashingeyi haya teya nomashina gokuteya ngele ofalama nenge epya lye lya adha ethimbo lyokuteya, ohaya ka tala eshina ndyoka tali teya methimbo ehupi tali teya iiteyomwa oyindji.

Ngele tashi ya koongombe, iikombo, oonzi, oondoongi noonkambe ohayi kala yi na enyanyu ngele omvula ya loko. Oshoka omiti adhihe nomwiidhi ohadhi kala dha ziza nawa tadhi gandja oonkondo keshito lya Kalunga. Ohayi kala ya panda oshoka ethimbo ndoka oomwiidhi odhi na omeya ga gwana opo yilye yi paluke.

Omunafaalama kehe okuna oku Kala hatalelepo ehala lye lyokumuna oohi opo atale nkene oohi tadhi hupu nankene omeya geli oshoka oohi inadhi pumbwa oku kala momeya gakaka.

Pehala opuna omwiidhi guuvite nawa guli momeya, ano gwapewa okunwa opo gu koke nawa, pehala opuna omits, po opwaziza nawa, ano, puuwanawa no ku thaanekelwa omuntu.

Ngele ethimbo lyokupa oohi lyathiki oohi ohadhi kala dha panda noonkondo tadhi nuka momeya oshoka ethimbo lyokulya olya thika. Komunafaalama ngele a mono oohi tadhi nuka okushi kutya odhina uundjolowele wa gwana po.

Ngele wa hala okuninga ehala lyokumuna oohi, oho ningi elambo, to tulamo osamende, to tulamo othayila kohi. Othayila oha yi keelele omeya ngoka to ka muna nago oohi, kaa ha ga pwinemo.

Momuthigululwakalo ngele omuyenda eya okutalelapo maayeni oha pewa ondjuhwa yoshiwambo ndjoka ya telekeka nawa ,ta tulilwapo oshimbombo opo a wape alye nawa

Ngele tashiya kuushitwe wo omuwa. Omuntu oho kala wa lulilwa oshoka ongini efuta tali kala lina oondundu kooha. Oondundu dha ningwa po momavi ngoka ga pepelwa pehala limwe etaga ningi po ondundu yevi.

Momasiku go ngaashingeyi iimeno kehe oya monenwa ompito nokutya ohayi mene nawa mehala li li ngiini. Onkene ano aantu ohaya meneke iimeno mbyoka yi na omafo omapuupuka haye yi meneke mehala moka muna uuyelele uushona.

Ehala lyokuvululukilwa li na uutala wokukeelela omuntu komutenya. Opu omeya ngele wu uvite uupyu wa fa tawu londo, mpoka to vulu okuyoga olutu lwoye uupyu tawu ya pevi. Opwa andjuka nawa pu na uundunda mboka wa ningwa miilapi nuupundi mpoka to vulu okulala.

Omavi oga yooloka. Opuna omavi gamwe toga adha pehala gafa geli po omaluudhe nagamwe omayelele . Oshiikolela kutya ehala ndyoka ohali peni, nomehala mono ohamu mene iimeno yoludhi luni.

Opuna omahala, mpoka puna omavi ga gongelwa kumwe kombepo, mpoka aataleli po ngele ta yeya moshilongo oye hole oku ya ko ya ka tale nongele gumwe e li moshilongo ine enda ko kehala ndoka ohashi kala oshuuvithi nayi noonkondo, oshoka kehala okuuwanawa.

Aawambo ogwo omuhoko gu li mo ogundji moshilongo shetu. Ngele tashi ya komatango omanene, Aawambo ohaya yongo iiyuma, mbyoka hayeyi yongo momaloya opo ya ninge oombiga. Oombiga dhino ohadhi longithwa okukwatela omalovu giilya.

Iimeno yimwe kayi hole oku kunwa pondje oshoka otayi kukuta po ngele ya dhegwa koonte dhetango odhindji. Omunafalama oheyi tula metungo ndjoka a ninga momafagalala. Opo kaayi dhengwe komutenya.

Moshilongo shetu ohatuya tu talelwepo kaatalelipo mboka ye hole okuka talelapo omahala ngoka gena oondundu komahala ngono ohaku kala kuna omutenya.

Kaatalelipo yehala lyiinamwenyo ota mu nkunkililwa nee mu kale miiyenditho yeni ngele tamu ya okutalelapo ehala ndyoka nye ina mu ekelahi nande iinima yeni ngaashi omafwagalala nomandini pehala ndyoka.

Ngele etango lya piti mombuga. Iinamwenyo ayihe mbyoka hayi kala mombuga oyi wete kutya oya pumbwa oku kala ya konga omuzile ngoka tagu vulu okuyi gamena koonte dhetango oshoka oonte dhetango dhomombuga ohadhi fike.

Moshilongo shetu omu na ehala liinamwenyo hali ithanwa Etosha mono to adha omaludhi giinamwenyo ya yooloka. Ope na iinamwenyo mbyoka hayi li onyama, niinamwenyo mbyoka hayi li omafo nenge omwiidhi. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi li omwiidhi nomiti, mwa kwatelwa wo onduli.

Kutha ano iinima yoye nuuhalasa woye nokandjato koye koku talaleka opo wuye wuka mone uuwanawa woku kala watala eshito lya Kalunga. Eshito lya Kalunga ewanawa unene tuu ngele watala moondundu, wedhi talela kokule ngoye otonu oshikunwa shoye shoka wuhole.

Opena oondhila dhomaludhi ga yooloka. Opena oondhila dhimwe hadhi kala dhili mokuti ,po opena dhimwe hadhi kala dhili kooha dhomafuta nadhimwe dhihole pomahala unene ngoka taga lokwa.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka iipu okumuniwa oshoka oho dhi tulilemo owala iikulya dho dhi kale tadhi li nomeya gokunwa.

Okumuna oondjuhwa okupu noonkondo. Oho kutha owala ooshipa nuunete e to tula mo oondjuhwa e tadhi kala dhi li momukweyo, e to tula mo oopaipi moka hodhi tulile mo owala iikulya. Oondjuhwa dhimwe ohadhi muninwa omayi nadhimwe ohadhi munwa dhi landithwe po.

Momeya omu na iinamwenyo wo, mbyoka hayi zi momeya. Momeya ihamu kala owala oohi. Ope na oondjambameya ndhoka hadhi kala momeya dho tadhi ya komutunda ngele dha hala okuuva omutenya.

Oshi li omuthigululwakalo opo ngele aantu ya teya mo iilya yawo momapya ohaye yi tula miigandhi. Iigandhi mbyoka haya kumbile ko oondunda dhoomwiidhi opo yi kale ya gamenwa komvula nokomutenya.

Oondhila odha yooloka momalwaala, miikulya mbyoka hadhi li nomokukala pehala mpoka hadhi kala. Opena oondhila dhomomagumbo. Oondjuhwa nadho odhili onga oludhi lwokadhila.

Opena omahala ngoka gena omiti geli popepi noondundu. Pena omiti omile nomwiidhi dhaziza. Ngele etango tali ningine omuntu oho mono uuyelele wuli kombanda yoondundu, oshoka odho dhili pombanda.

Pomahala ogendji oRestaurant oto adhako oolamba oonene, oolamba dhatema nawa hoka aantu haya vulu okuyangele tofalwa komuholike goye kehala lya yaali muli pokataafula keni tamwiiyuvitha ohole nawa.

Uunafalama owuna uuwanawa nuuwinayi. Owuna uuwanawa oshoka ngele tolanditha ohomonomo oshimaliwa. Owuna wo uuwinayi shaashi ohashi kupula ethimbo, opo wukale wamuna oohi dhina uundjolowele.

Ngele tashi ya pomuthigululwakalo goshiwambo, aayenda ihaya tulilwa iiyelelwa muuyaha, ihe opuna omatiti ngoka ga hongwa momavi, e taga hambulwa nawa, ga pewa olupe oluwaanawa, moka ngele omuyenda ngele e ya oku mu talela po, ho mu tulile mo ondjuhwa.

Ope na omahala gamwe gi ikalekelwa ge li moondundu kokule noondoolopa, iipangelo noosikola. Komahala huka okuuwanawa okuyiwa komafudho nongele omuntu to ka talela po aapambele yoye.

Aanafaalama ihaya landa oohi oonene opo yeke dhi mune. Ihe oha ya landa uuhi mboka uushuushuuka opo yekewu kokeke yo ya mone mosha shokulya.

Opu na ehala lyiikalekelwa lyili kokule nomakuyuto lyili kokule noositola lyili, kokule nondoolopa lili popepi noondundu. Mpoka omuntu to vulu okuya uuna wuna oshituthi shoye shontumba nenge wahala wukiinyanyudhe nomuholike goye nenge naanegumbo lyoye.

Oongombe odhili momaludhi ga yooloka, opuna oongombe ndhoka hadhi munwa owala, opo dhi gandje omahini, naandhoka hadhi munwa, opo dhi vale, dhi gandje uungombwena ano oongombe dhomahini ohadhi kala owala dhina omayala gaali, dhina eyala eluudhe neyala etokele.

Aanafalama oyena omikalo odhindji dhoku tekela iimeno yawo. Ohaya vulu okuninga omikanka popepi niimeno yawo, moka taya tula omeya opo kevi ndyoka lili popepi noshimeno pukale puna omeya ethimbo kehe oshimeno sha hala okunwa.

Momuthigululwakalo gwaawambo aantu ohaya lile iimbombo poshililo mbyoka ya ningwa momafo gomulunga. Ngoka ga kuthwako e taga fulukithwa, e taga hambulwa nawa opo ge etepo oshililo.

Ngele tashi ya pomuthigululwakalo gwoshiwambo, oyo dhingi momizalo dhawo oshoka ohaya zala oodhelela dhawo dha fumikwa nawa noshidhe. Aasamane ohaya kala ya zala omagala nongele tashi ya poku gandja omapandulo goombuto dhoka yamono momapya, ohapu temwa omulilo.

Mombuga kamuna uunene iinamwenyo mbyoka yihole okukala pamwe naantu, ohamukala muna iinamwenyo mbyoka iikolokoshi, nuunene ngele ehala ndoka ihakulokwa uunene. Okuna omutenya ogundji kokakuna omiti dhaziza nando.

Komunafaalama ngele ethimbo lyokuteya lya thikana aantu oha kala uvite etumba oshoka hayi teyomwa ayihe haye yili nenge haye yi longitha po yimwe ohaye yi fala komahala go malandithilo opo ya kamonemo iimaliwa. Ohaya landitha omakunde, omapungu niilandithomwa ya gwedhwa po

Momakuti gamwe omuna omahala mpoka hapu kunguluka omeya. Omahala ngano oha giithanwa omilonga moka hamu kunguluka omeya ngele omvula yaloko.

Oto kongo ehala lyoku yalekela omuholike gwoye? Hogolola ano ehala lya yela nawa, ehala lya andjuka, ta li monika nawa, lya yogwa nawa, mu na iitaafula niipundi noolamba dhi li mombanda.

Omutalelipo kehe kofaalama oha pula omapulo ngoka ahala okuuva shinasha niimeno, niinamwenyo tayi muniwa, opo naye akutheko oshiholelwa aye aka tameke oofaalama yaye nenge uunamapya waye kehala lyaye.

Ombuga oyo ehala ndoka ihaamu lokwa nenge ndi tye ohamu lokwa owala omeya omushuushuka. Omuna oomwiidhi, oondundu ndhoka hadhi vulu okukala dha ningwa po komamanya nadhimwe otadhi vulu okukala dha ningwa po komavi.

Aanafaalama oye na omeya ngoka ya tula melambo ee ta ya tungile ko kooha, ta ya tulamo oohi meni, opo omeya kaga pwinemo, kombanda ta ku tulwa ooshipa opo ya gamene oohi koodhila ndhoka dhihole oku lya oohi. Oha dhi pewa iikulya esiku kehe.

Ongaashi omuntu a pumbwa egameno nokukala iigamena shina sha naantu aakwawo nenge niinamwenyo. Oshowo omunafaalama oha kala ena oshimpwiyu kutya oohi dhe odha gamenwa koondhila dhomombanda, kuumbishi nokoombwa.

Omunafalama ngoka hamunu oondjuhwa oha kala ena ehala enene oshoka oondjuhwa ohadhi vala omayi ogendji etadhi tendula uundjuhwena owundji poshikando.

Otu na omaludhi gaali goonyanga, opuna oonyanga oontiligane noonyanga oontokele. Oonyanga oontiligane ohadhi muninwa omatompelo ogendji. Ohadhi vulu okukwathela ngele pu na omuntu ta ehama nande omukolo dho ohadhi vulu wo okutulwa miiyelelwa nomoombiga dhetu ndhoka ha tu tema, ohadhi vulu wo oku landithwa po omuntu e ta imonene oshimaliwa.

Omunafalama oku na okukala ena oshisho shoohi dhe opo e dhi pe okulya, oshoka ngele itadhi li otadhi si e ta kanitha oshindji.

Okumuna noombaka oshafa oshihwepo oshoka ohodhi ningilemo owala okandombe kadho komeya eetodhi tula mehala lyiikalekelwa mehala lyagenwa, lyagamenwa koombwa nokiiyamakuti iikwawo mbyoka hayi vulu okulya oombaka.

Aanafaalama ohaya kunu iihulunde yi li momaludhi ga yooloka. Ohaya vulu oku kuna omboga. Omboga ndjoka hatu ithana kutya omboga yiilumbu ndjoka hayi kunwa etayi tekelwa sigo ya koko etayi adha ethimbo lyoku landithwa.

Onime oyo yimwe yo miinamwenyo mbyoka ihaayi li iinamwenyo yi isila. Ohayi kala tayi kongo iinamwenyo opo yi dhipage yo yi vule okulya onyama ndjoka ya yela.

Kaatalelipo mboka haya yi komahala giinamwenyo, ohaya kala ya kunkililwa kutya ha omuntu tape nande iinamwenyo oshikulya shokulya. Komahala hoka ohaku adhika iinamwenyo ngaashi oondjamba, oonduli, oonkoshi niinamwenyo iikwawo ya gwedhwapo.

Okutalela kombanda yevi wu li mokalemo ano wu li mondhila nenge mokadhagadhaga ohashi monika oshinima shilimbilika ,oshoka omiti nomahala gamwe ge li pevi ohaga monika omashona nayi.

Omunafaalama oha kala e na etumba ngele iimeno ye ayihe mbyoka a kuna ya tula ko nawa. Oha kala momadhiladhilo ge ti ipula nkene ta ka landitha nokumona mo iimaliwa oyindji.

Omunafaalama oha kongo kehe omukalo tagu monika opo akale akaleka oohi dhe kokule niilikama . Iilikama ongaashi uudhila mboka wuhole okulya oohi nuumbishi, noombwa dhopopepi nokadhiya ke.

Momeya omuna iinamwenyo ya yooloka omuna iinamwenyo ngaashi oongandu. Oongandu odho iinamwenyo yomomeya mbyoka ya nika oshiponga, ohayi vulu okulya po omuntu.

Ngele aanafaalama ya teya, ohaye ya ya landithe oombuto, taya landitha kaanafaalama aakwawo nenge taya landitha kaantu, opo ya ka lye. Opuna oombuto ngaashi iilya, omapungu noombuto dhiikunomwa iikwawo.

Opo wumune oohi owuna okukala wiilongekidha komashongo gayooloka onkene ano okukeelela omashongo gamwe owuna okutula onete pombanda mpoka homonene oohi ngele wa hala okudhikuthamo owuna okuhamo wene wuna onete mpoka tonana opo oohi dhiyemo monete mo.

Aanafaalama oyena iilonga iidhigu. Ohaya kokeke iimeno nongele iimeno ya koko e ta yi tula ko iihulunde oyena oku yi kutha ko e ta yeya yeyi tule momapakete shi ikolelela kuunene nuushona wayo.

Ngele tashi ya pomunafaalama okushi owala kutya okwa kuna ehala li thike peni, okwa kuna mo shike nokwa tegelela shi ka kale sha koka e shi landithe po omwedhi guni. Omunaafala oye gumwe gomaantu mboka haya longo nuudhiginini, opo e ete po sha poshitaafula.

Ngele ethimbo lyokumuna oohi lya thikana aanafaalama ohaya kutha mo omeya moondama dhoohi e taye ga tala kutya ogena omongwa gu thike peni oshoka oohi kadhi hole omeya gena omongwa ogundji dho kadhi hole omeya omatalala otadhi si.

Aanafaalama ohaya longele kumwe ngele tashiya kokukwata mo oohi. Haya longele kumwe mukehe iilonga shina sha nuunafaalama wawo. Ohaya kutha nee oonete etaye dhi tula kombanda hoka haku muninwa oohi nuuyemele taya teke mo omeya.

Oongombe odhili pomaludhi ga yoloka, opuna oongombe dhimwe hadhi muniwa nadho opo dhi gandje omahini komunafalama, po opuna dhimwe hadhi muniwa nadho dhi vule dhi vale uutana.

Mehala liinamwenyo omuna wo ehala lomeya moka iinamwenyo hayi yi opo yi kanwe. Mehala liinamwenyo omuna mbyoka hayi li omwiidhi, naambyoka hayi li onyama.

Kashishi unene oshidhigu opo wuka talelepo omahala ngoka geli momeya oshoka aantu oha yiko owala noowata noosikepa nombawutu dhoka hadhi vulu oku kala dhili kombanda yomeya itaadhi ningine kohi.

Aantu yonale okwali haya mono iihuna ngele ya hala okuhelela nenge oku ninga oshilambo pehala lyontumba oyali haya kutha omatemo, iihupulo noombinge ya ninge elambo. Muuyuni wonena otekinolohi sho yeya popepi natse aantu oya ndulukapo uushina mboka hawu tulwa omahooli etaka longo po iilonga mbyoka.

Aanafalama mbyoka inaya mona ompito nenge iimaliwa yokulanda omambakumbaku. Okuteta po nokukuthapo oomwiidhi momapya gawo. Oha longitha iihupulo.

Miilongo ya yooloka omuna iinamwenyo yomaludhi ogendji. Iinamwenyo yimwe oyina uukwatya mboka hawu nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo.

Kehe omuntu okuna ethimbo a pumbwa a iuvithe nawa, onkene ngele owuli wa pumbwa okwi yuvitha nawa ngoye nomuholike goye indeni e tamu kutha esiga opo mu yotha onyama.

Aanafaalama mboka haya munu iinamwenyo, oyena oku kala ya kwashilipaleka kutya, pehala mpoka haya fala iinamwenyo yi kalye, opuna omwiidhi gwa gwana, omwiidhi omuzizi, opo Iinamwenyo yawo tayi paluka nawa.

Oohi ohadhi vulu okukaka, tadhi vulu okukoka tadhi adha ondjundo ndjoka nomuntu iha vulu okuyi kutha po pevi. Aanafaalama oye na uunongo owundji ngele tashi ya pokumuna oohi, oshoka oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kokelele ngele tashi ya kaanafaalama. Tayi kokelele, opo yi pe omunafaalama iimaliwa.

Opu na iimeno yimwe ka yi hole okukunwa pevi. Iimeno mbino ohayi kunwa momahala gi ikalekelwa, tayi tulilwa mo uuhoho mboka wa pumbiwa, omeya oshowo oonte tadhi zi koolamba.

Aanafaalama oyena omikalo odhindji nkene haya munu oohi. Opena yamwe haya tula uunete kombanda yomeya, taya tulako omandini opo kawu ningine momeya. Ngele taya gandja iikulya ohaye wu nanene popepi nomutunda opo oohi dhi wape okulya nawa.

Mombuga omehala moka muna omutenya mo omuna omiti ndhoka inadhi pumbwa omeya opo dhi koke omuna oondundu dhaningwa po komamanya nomuna oomwidhi inadhi ziza oshoka okuna omutenya.

Aanafaalama oya mona omukalo omupu goku teta omwiidhi noku gu kombapo. Ihaya longithawe omatemo ngaashi kwali haya longitha nale. Ihe paife oto imonene owala okashina koye koku teta noku kombapo omwiidhi ngoka gwa tetwa.

Ngele tashiya okumona ethano ewaanawa, owuna okukala wuli kokule watala oondundu dhili komeho goye ethano ohali kala lyoopala nawa oshoka kehe okameno, kehe okanamweyo takiinyenge komeho goye ohovulu okukathanekelako.

Aanafaalama kayena owala okandoloma kamwe kokumuna oohi ihe oyena oondoloma odhindji moka haya munu oohi shi ikolelela kondjundo yoohi noko kutya oohi odhi thike peni. Kuza kuuhi mbu uushuushuka sigo okoohi ndhoka oonene.

Ngele tashiya komunafaalama ohaya kokeke oongombe dhawo dhi kale monika nawa, oshoka ohaku kala kuna omauliko gongombe dhingi ongombe ndjoka onene noyina oshiviha oshindji.

Moshilongo omuna oondhila dha yooloka, dhili po omalupe ogendji, ngedhina omalwaala ga yooloka, dhimwe odhi hole oku kala pooha dhomeya oshoka ohadhi li oohii nuupuka womomeya.

Ngele tashiya komunafalama okushi iimeno mbyoka yoku menekwa pondje, naa mbyoka yoku ningilwa omutala oshoka iimeno yimwe kayi hole oonte dhetango odhi ndji yo oya pumbwa okukala yasilwa oshisho.

Opuna iimeno yimwe kaayihole oonte dhetango odhindji. Aantu oha yeyi meneke moolambolatoli, moka haye yipe uuhoho wopaungomba, taye yipe uuyelele tawu ziilile koolamba.

Ope na omahala gamwe gi ikalekelwa ge li kokule nomakuyunguto gomuuyuni. Hoka to kala kala ko owala ongoye awike nenge pamwe naangoka we enda pwame naye, ku na ombili ku na omutenya ihagu fike lela. Popepi noondundu.

Muuyuni omuna omaludhi goodhila gayoloka. Opena odhila dhoka hadhi kala popepi nomeya. Po pena dhoka hadhi kala miihwa. Ooodhila dhoka hadhi kala popepi nomeya odhi hole okulya oohi. Oshoka oyo owala iikulya yili po nuupuka womomeya.

Kehe oshinima oshi na ethimbo lyasho. Onkene ano moondundu omu na mboka ya ya mo e taya ka tunga mo omahala, opo ngele wa hala okutalela po omahala ndyoka li li mondundu hoka wa hala okufala nando omukulukadhi goye nenge omusamane goye, wa hala okufala omukadhona nenge wa hala oku ka iyuvitha nawa oko to vulu okuya.

Opena omaludhi gomayoka ogendji, gamwe ogena iiyala iishunga niiludhe haga adhika pokati komamanya. Omayoka gamwe ogena uuzigo nangele olye kuli apeya koshipangelo wukale inoothika ko.

Oohi kadhi hole omeya gathikama ndele odhi hole oku kala momeya taga ende, onkene omunafalama ohakala ena esilo shimpwiyu opo apa tulule kopomba ethimbo kehe ye okunamo wo eshina lyoku kaleka omeya taga ende opo oohi dhikale dhi uvite nawa.

Uutechnology sho wetu thika opuna aantu yamwe mboka yaka tunga uungulu mombuga opo ngele wuli mombuga shashi omuna omutenya ogundji mo ihamu lokwa lela oho vulu okuya wuka vululukwe muundunda mboka wuli popepi.

Momahala muna oondundu ndhoka dhaningwa po komavi, ohamu adhika iinamwenyo yayooloka. Oho vulu kwaadha mo muna uumenye, oompugulu niinamwenyo mbyoka iishona.

Ope na omaludhi ogendji gomambakumbaku nankene haga longo. Ope na omambakumbaku gamwe haga longithwa oku shasha po oomwiidhi, taga ningi oomwiidhi oonfupi. Opu na gamwe haga pilula.